Ha misilezan beettizayssi qiipha guutha naati dungguuza sure gixxidinne maahe calaza maa7idi maa7irxxa maata oyqqoogey beetishe de7ees.

Daro asati maccatinne addeti bantta kushen issi miisha oyqqidi dhoqqu oottidi asa bessiiddi eqqoogey beettishe de7ees.

bonchettida bootan bonchettida daro asati uttidinne eqqidi baynta sintan de'iya xarpheezasa bolla baynta silkenne ababaza wottidi xeeliyoge beettishe de7ees.

Daro asati guye baggara uttiti quma mishe doossona issi na7aziqas quma ekashe de7awusu

daro macatinne addeti dumma dumma bessan uttidi bayntana tamarsidi diya astamariza kaallide woykko teelide de'iyooge bettishe de'ees

Ha misileza beettizayssi issi makine giddon deiya asati wodhdhidi hini fostere de izo sohoa iya biidi deiyoge taayo bettishe deees.

addetinne macati issi keetta karen uttidi banta sintandiya qarpheezaza bolli daro gistezata wottidi uttoge bettishe deees

Issi keetta giddon daro asati dirsappe so baggara eqqizi deyooge beettishe deees qa ha dirsappe kare baggara issi guutta naati uttidi eqqooge bettishe deees.

misilezam beettizayssati maca asatinne adde asati dumma dumma afala maa7idi maata oyqqidi utti dooge beettishe deees

ha asatuppe issi macasiya shaasha shaa aydda deyoge beettishe de'es qal issi bitaniye ekkanayo saane oyqqidi iikoyidi eqoge beettishe deees

issi bootan addetinne macati eta garsan qaqqi naazi eqqidi dursa ubbaykka duridi de7iyooge beettishe deees

oyddu bootan oyde zaaranne xarpheeza zaara de'iyooge bettishe deees aappeka ya baggara dirsay diyooge bettishe dees.

Misileza beettizayssi aywe giikko daro matikiloora de iza kattaza naati tookki tookki efidi de ioge bettishi deees

Daro asati dungussa koote maa'idi qass baynta harpheeza sintan baynta ushsha ushsha woottidi utti dooge baynta kushe qumayidi uttooge beettishe deees.

Daro asati uttidi eta sinthan tarpheezaza bolla bandirazinne dumma dumma tabuleteti de iyooge bettishe deees.

ha misile sambeetizayssi daro asati uttidi tamaridinne boykko xannaydi de7iyoge taas ha7i beettishe de7ees

daro keehippe ceega asatinneqqa yelagi bessiya asati issi keetta karen uttidi duulatidi de7iyoge bettishe de'es

misila zambetizeessi issi bitanezi geesha maxaafaza asas oditti woykko tamarsi dii de iyooge bettishe deees

issi naay maykeza oyqidi tamarsidi de yooge beettishe deees appeqa guye baggara daroti diyaageti tamarididiyoge beettishe de'es

Misileza beettidi deizayssi issi bitanezi ayben manaxire wottidi mayke oyqqidi ha simmi uttidi odi diyoge bettishe deees.

Misilesan deizay na7u adte asati de7oosona hessatappe issoy duufe daafidi deees issoy qass utti ezgidi deees

issi bitanezi ba huphen ukaza wottidi ba kushen iskirtoza oyqqidi maykeza oyqqi yootidi diyoge bettishe deees

issi na'ay maykeza oyqqidi asa yo odiyogey bettishe dees aappeka guye baggara daroti uttidi esgiyogey bettishe de'ees

issi bitanezi huben dunguza ukawotidi ba shayanka dunguza koote maa7izi taro asatu yoo kiita aattidi de7iyogey betishe de'ees

Daro asay uttizi tamariti deees eta giddofe qas na7u asati eta garsan eqooge beettishe deees.

na7u macasati uttidageetuppe issi macasiya maykezanne iskirto oyqqada asas odayda diyoge taas beettishe de7ees.

misileza beettizay issi bitanezi ayfen manaxire woottidi mayke oyqqidi odi di diyoge bettishe deees heyssafe guye baggara daro asati uttidi a esgiyoge bettishe deees

issi macasiyanne na7u addeti deiya getoppe issi addiya issi bitane sarotidi deis hankoka naati laaqiya eqqi ida dheelidi de7o sona

Daro dumma dumma asati uttidi issife kushiya baqqidi deiyo gebeettish deees eta garsappe issoy kase kushe qumayidi ayfe qilimidi uttoge beettish deees.

daro keehippe cima asatinne yelaga asati eqagetu sintan yiidi issi bitane kushe micidi etalanqen eqqi dooge beettishe de7ees

chercheza daro asati baggati goynnishe doo sona baggati qas goynnanayo bishe de7oosona

oyddu asati eqqi uttageti beettishe doosona etappe aawaynne aaya naay na7iya de7oosona etappe issi qi na7iya idimeda uttara bettashe de7awus

misileza beettizayssi ayibe giikko haatta giddo de'iya meishata teelidi oyddu attuma asati eqqagiti beettishe de'osona

Misilezan beettizayssi daro mitatinne alanqen lo7iya maatazi de7iyoge beettishe deees qa ha mitazappe ya baggara guye baggara daro zumati diyoge beettishe deees

Misilezan betizaysi aybe giko maca naytine attuma nayti issippe shiqidi durussa duridine ka'iyoge betishe de'es

Ha wolqama abbaza garsan issi usupu laapu gidiya asatu garsappe heessu asati moliya oyqanawu gitiya abban yeggiri dafi didiyoge bettishe deees

daro maca asati issife eqqidi salpeera eqqidi putekko teelidinne dukekko teellidi diyoge taas bettishe deees

Ma misileza beettizayssi keehippe lo'iya ashota issi naazi mudidi diyoge beettishe deees qas alanqa issi naazi uttidi teeliyoge beettishe deees.

Issi keeta karen issi naya sampaza dooqayda de'iyogee beettishe teees i lanqe qasse issi lo'iya iqay diyage beettishe teees.

daro maca asati salpeera eqqidi baynta shaan sharbeza maa7idi eqooge beettishe taas deees

issi lo7iya buddenaranne lo7iya ustoora saane bolla miceti qoyko qoleti uttooge bebeettishe dees.

Issi bitanezi uttidi harpaza dooqidi di'oge betishe deees ha bitaniyappe guye baggara qarxazi de iyoge betishe deees.

Misile zaambeettizayyssi haatta giddon daro dumma dumma kafoti de7iyooge beettishe deees heessatuppe guye baggara mitatinne adussa maatati diyoge beettidi deees.

Misilezaan beettidi deyiyayssati daro lo7iya mitatu garsara nehe mitata maa7ida turatu garsara daro asati cugan cugan hemetidi biyageti beettishe de oosona.

Miirafu haya hulettt layf yaagetiya oyddu addetinne issi macanaya eqqa hageti beettishe de7oosuna

yexirat yaallewu timirti lehullum yaagiya taafeelaza lanqen abebatinne aaci uttiza mitati alanqen beettishe doosona

Afro marketing hawus yaagetiya bootan daro qommon qommon beettishshe diza ashotinne loomezi beettishe doossona

Zaarey assirsaat lay keeya age xeggagara betiktook layb yidebbi quni yaagiya issi naay miici didiyage betishe deees.

Seber zeena yaagiya xuufezi deiyoge beettishe qa ayropilanekka hemetti didiyooge ha7i beettishe deees.

ha misilezam beettiza issi iyutubi yaagiya xuufezi ha misileza taayo bettishe ha7i deees

Ha misile zaambeetizayssi xuufesafe hiya baggara wulqama tamazi cuuyidi cuwaranne tamara eqi didioge betishe deees.

Asati baynta xaafiyo dawutara dawutara oyqqiti uttidosona qasse eta sintan tarpeeza bolla lo7iya abibaze de7iyoge bettishe de7ees.

iraan be bahir silace silaaqeo ye baahir lay deyananet zuuriya le meteba bires gichjumme hono astawo qech yaagiya xuufezi beettishe de'ees

misilizaabeetizayssi feero birata tallan keeqettida issi makina daaniza misile beettishe deees

Ichashu asatuppe na'u asati tuge simmi uttidi heessu asata tamarisidinne odidi de7iyoge beettidi deees

Ha peero biratappe ya baggara keettashe beettize deees ha keettaza karen qas na7u asati pudera na7u asati dugera eqqa hageti bettishe de7oosona.

misilezaan beettizayssi aaze giikko oge lanqeera maabirateze shufoora kantidi de'yooge beettishe de'ees

maabraate gaani wulu doogi ha7i beettishe deees qasse mule biittafe doqolettidi ki dooge beettiti taayo deees

yissatefu hi shelemo yaagiya xuufe xaafetis be telegram geexachin lay haya inna kesxabelay sewochi be masgebat be wudduduru yissatefu yaagiya xuufe beetishe deees

dashin bank yaagetti amaratooranne ingilizatoora xaafetti uttida si'ile beettishe taas dee'es

Bir dinber ayawuqi yaagetiya xuufe xaafettashe etappe guye baggara na7u adhisiyaddenne issi maci eqqi uutti dooge beettishe deees.

derdesseyn ye meste ginnaayee meqebel teqe miita yaagetiya suufesi xaafitizayssi hai gebtishe deees

hibiret iqqup misgaba jemerenal yaagiya daro motoretinne dumma dumma makinati de'iyageeti taas beettishe de'oosona

Misileza beettizayssi aywe giikko taaksi gi xaafeta xuufeppe guye baggara daro luuketi deiyageti beettishete oosona.

issi keetta karen dumma dummason oydetinne darpezati de'idi di7oge beettishe dees qa7etappe sinta baggara issi bitanezi uttidi haasayi yogee beettishe deees

Liyu wudduduruye telegiram geexaachin meqaleqel be wudduduru yiissatte fush limatun yide wulu yaagiya suufezi beetishe de'ees.

Ha asati tamarishe de'oosona eta garsan issoy ayfiyan manaxire woottis issoy qasse manaxirey ba shuraabe bolla woddidi uddidi teeliyoge beettishe deees.

misile zaam beettizayssi oyddu attumaasati diyoge beettishe dees etappe issoy lastiqe oyqqidi soo gelidi di7oge beettishe deees

issi keetta karen daro motorenne daro asay de7iyoge beettishe dees he keettappeqa zago baggara ogeera yaanne dugenne pudenne biya asay de7iyoge bettishe de,es

issi bitaniye qumi de7iyokeetta gakkanawu he metidi de7iyoge bettishe de,es ha keettan qase daroo asati uttidi miiddinne uyidi de iyoge bettishe de,es

lo7iza pooqeza bolli maabraate poo7oy poo7idi de7iyogee bettishe dees a he keettaza lanqenqa dirsazi diretti uttage beettishe de'es

Keehippe wolqama gidida pooqezi betide de'ees. A lanqqen qassi guutha biron diciya maatati de'yoge beetishe de'ees.

misile zaambetidi de7edayssi issi adussa wolqama keettaza garsan daro woydeti xalla de7yooge bettishe de7ees

issi buro keexettiya keettaza lanqen issi orotozi deiyo ge beettishe de'es heyssafeqa ya baggara mitaza qaaran issi bitanezi de7iyo gee beettishe de'es

Misilezan beettizayssi aybe gikko hosbun asata issi bitanezi eqqi tamarsidinne odidi de7iyoge bettishe deees.

daro asati issippe uttidosona hessatoppe qasse bagkati darpheza bolla zempi uttidi baynta silke caddide diyoge beetishe deees

deena ministir itiyopphiya yaagiya ta peelazappe guye baggara heedzdzunne oydduppe daro pooqeti keedheti uttageti beettishe de7oosona

Lo'iya maatazi deees aappeya baggara ogezi deees qa aappeya baggara daro lo'iya pooqeti pooqeti de'iooge taayo beettishe deees

ha makinatinne motoreti arba mince adebabaaye lanqera yiidi diyoogey beettishe de'ees

Ye federal beetoch koromparishin yaagiya suufesi daro pooqeza bolla xaafeti uttaage feettishe de7ees.

misile zaambeetizayssi issi keeti pooqe pudezaari keetetidii de7iyoge taas betishe deees

fedra taqilala firdi beet yaagetiya taafe lazi beettees aappe guye baggara keetti beettishe de7ees

ha sintuppe guye baggara daro asati de7oosona etikka ay odiyo gikko keetta keedidi deiyooge beettishe deees

issi makina xaarappe na'u asati makina xaaran eqqidi usupun asatuyo duge zaaridi immidi de'iyogey betettishe deees

doktoreti daro taletinne haattati saaxine bolla de izayssa teelidi issife eqqidossona

issi keettaza bolle maabirate shufoozi oyqqidi eqage beettishe dees appiqa pude baggara sassare malatiyassanka baggay diyage beettishe deees

Issi naay manchester site shurabe maa7idi eqqidi ba kushiyan silke oyqqidi ha simmi deliyoge bettishe de7ees

ichashu asati issi komputere ubbaykka banta kushan oyqqidi ha zaaridi bessidi de iyoge beettishe de,es

Misileza beettizayssi aywe gikko issi macaranne issi addeyra naay uttidosona hessafappe macasiya bitanezayyo odayda deiyooge bettishe deees

ha laapun asati daro komputere taabulete de iyaga ha zaari bessidi de iyooge taas beettidi deees

daro asati uttidagetide oosona eta garsan qass issi macasiya eqqada eqqitooge beettishe deees qa daro asati banta kushen woraqate oyqqiri deeli oge bettishe deees

Issi bitanezi eqqidi yootes izappe guye baggara qase daro taappelatidossona eta bolla pilqaade siile diyoge bettishe deees

issi bitanezi bolsaza ba7idi eqqi dooge beettishe deees issi macasiyanne daro addeti qasse ayssa teelidi alanqen eqqogi beettishe deees

issi keeta giddon daro harganchati de'oosona hessatuppeka heedzdzu asati paxa diyageti eqqidageti beettishe taas de'oosona

ha misilezambettizayssati supun asati bootta koote maa7idi qasse baynta kushenka qasse poto oyqqiti eqqizageti beettishe de7o sona

Ha misileza beettizayssi yehixaanat dingetena medahanit beet yaagiya misile woykko xuufe beettishe taayo deees.

alemi aqefi ye ayimiro theena qeen yaagiya xuufe xaafettidage ha saleedanni betishe de7es

Ha na7iya algaza bolla uttasu uttaza teellashe de7awusu.

ha misilezaan maykiroskopppenne laatamanne oyddu saate agilkiloote yaagiyaage beettishe deees

issi keetha kareni daro aduqi dicci utta maatatinne qass izanta bolle lanqen mitazi de7iyage bettishe deees

misile zaambeetizaese daro asati oge woykko tefaasese issipe shiiqidi oottidi de7ioge beettishe deees

Ha asatuppe sinta baggara saatineeza bolla kirtaseera deiya dalezi deees aappe sinta baggara biittan daro daleti de7iyoge bettishe deees

ha misilezan beettizayssi aybe giikko daro asati eqqidi banta ukka uka kushiyan oyqqidi issi bitaniya tamarsuwa ezigidi de7iyooge bettishe deees

daro asati ogeera ha simmi himeti ekkidi yooge beettishe taas ha7i deees

issi bitaniye oodes aappi sinta baggara issi taabuletenne na7onne heedzszu gidiya woora qatetide yooge iya baggaranneya baggara oydezide yooge bettishe deees

Ta misilezan zeero zeero xaaxeti taateti uttidage de'ees zeero daaxe taaga bolla qas mitta daaniyage eqqage taayyo ha7i beettishe de7es.

Issi bitane makina xaharan uttidi ayfen manaxire woottidi ha micidi teliyoge beettishe deees

dazaha mishileza beettizayssi keettaza garsan daro makinati eqqi doogenne qa issi makiniya eqqanayoo he keetta bayda dyoge bettidi deees

Misilaza beettizayssi issi neetiworke de'iyoge beettishe deees aappeqa duge baggara issi keetti diyoge bettishe deees.

isse saan mitatinne qa lo7iya maatati de7oosona etappe qa ya baggara issi lo7iya pooqezi keetettide de7iyagee bettishe deees

Daro asati baynta kushe koteza oyqqidi dumma dumma maa'oza oyqqidi poliseti daaniyageti eqqageti taas beettishe doossona

Issi keetayo dirsay dire taagee beettishe deees ha dirsayyoa karezi gorda di'oge bettishe deees.

Ha asati ha keettasa karen eqqisi soo teelidi de iyoogee ha,i daayyo beetishe deees.

Ha misileza beettizayssi taayyo issi bitaneza sintalukenne ya baggara ha baggara issi oyde deees asintan haray qase issi taabulete deyooge bettishe deees

Misira zaambeetti dedeiyayssi issi bitanee deees heyssa sinta de'isa xarpheezaza bolla issi komputerenne issi woraqate deiyoge beettishe deees.

Ha misile zaambeettizayssi aybeygikko oyttu ogezi bettidi deees heyssa ogezappe ya baggara qass keettazi dhei age bettishe deees.

misilezan beettizayss aybe giikko issi keettappe daro asati kiyidii hemeti biidi de'iyoogey beettishe de'ees

ha misilezan de'izay daro tamaretinne woykko utti xaafi agiti beettishe doosona eta giddo garsa qasse na7u oydezan asi bayna mela diyogey beettishe de'ees

ha asati eqagetuppe guye baggara daro bandirati de7oosona qbandirappe guye baggara saaxinezi uttidagi deees

misile zan beettizeesi daro asati malaha maayidi eqqi toge beettishe dees hayssatuppe guye baggara gammo malatiya sile saaletage beettishe deees

Ha saatineza bolli daro poo'iyaabatinne booxi bessiyaabaynne karexi bessiyagi deiwoge bettishe deees.

Issi makinay daro mooretida miishata caani ehidi qoliidi de7iyooge bettishe deees ikka daro iita miishata ehidi koyro qolooge bettiidi de7ees.

Ha mishileza beettizayssi makinaza bolla asati biittaza caananawu haniyoge beettishe taass ha7i deees.

Daro maa'otanne daro qoshashata makinay goy didiyogee woykko qoshasha diggi didiyo gee taayo ha'i beettishe deees

attuma asati ubbay issife shiiqidi ogeza pitiyo pexaza oyqqidi pittidi de'iyogeyi bettishe de'ees

Ha misilen deezayssi makinazi qoshashaza caanidi eshido ga laalide biyoge beettishe deees iza garsanka qanca kumiza qoshashay deees taro laaleti dibiyage beettishe deees.

Misilezan beettizayssi aybe gikko issi maginazi daro qoshashada woykko iita meishada caani ekki efiyooge beettishe deees.

Daro asatti dumma macaasatinne dumma addeti issife shigiri ogeza pittidi de'ioge bettishe deees.

ha misilezan beti zayssi issi macasaya sure gidada eqqidara bettishe dawa akka ba ayfen manaxire wottada eqqara bettashe de7oos

Misileza beettizayssi aywee giikko daro asati uttidi tamaridi de7iyogeenne baynta darpheza bolle haylandera haatta wottidi uttoge bettishe de'ees

ha naati bootta waraqatera deiya xuufe oyqqidi eqqi dooge beettishe deees

daro macatinne addeti issife uttidi komputere teelidi de'iyoge bettishe taayyo de'ees

Nashonal aydiya woykko biiraawi metawoqiya yaagiya xuufe xaafetidagenne xaafetage deiyoge betishe deees

Ha misileza beettizay sened maasamezegefena maare kagge agelgiloot yaagetiya misilezi beettishe deees.

misile beettizayssi nashonal aydey yaagiya xuufe xaafetage bettishe dees ha payda quture yezegey baachchu na yexefe baachchu mebte yaagiya xuufezi bettishe dees

Misilezan beetizassi aybe giikko issi keettaza bi hemettidi goliyo ogezinne ogeza lanqqiyan lanqqiyan de7iya lo7iya maatati beettishe de7oosona.

daro asati haatta giddon markabiya giddon uttidi markabiyara hemettidi biiddi de iyooge beettishe des eta lanqiyan haatta giddon dumma dumma boncuara deiya midati deiyooge bettishe de,es

keetta giddoppe daro asati kid diyoge beettishe dees ha kiyaagita qasse potoa dentidi diyoge bettishe deees

hayssan lo7iya bootan daro addetinne daro macati issife shiiqidi beettishe doosona

Keehi lo7iya ogiyara daro asati ambasa dere maa7idi yeeddi de7iyoge beettishe dees ha asatuppe duge baggara lo7iye abebay pude baggara lo7iye abebay diyage beettishe deees.

ha misileza beettizageeti daro toho kuwase kaasanchatinne qasse kuwaaziya diiqide deiya geti bettishe de7oosona

issi oge bolla hospun attuma asatenne eta garsan issi macasiya eqqidi haasiydioge beettishe deees

daro kammo cimati ubba issisuwan eqqidi teelidi de iyooge beetishe deees

yammaha yaagetiya iqa daro asati guye baggara a ha teeliti diyooge beetishe de7ees

misile zaambeetidi de'iyayssayi nam7u asat in heyssatappe issoy nutophiya moco naa aybi hammede issi bitaneza kusheza oyqi eqooge bettishe de'ees

daro gammo cima asatuppe daro yelaga nayti hokkidi hokkidi maataza ekkidi de7iyo gee eta mokkidi diyo gee beettishe deees

Ha bitanee uttizi daro asatu yo kiita aattidi nne odidi de yogee beettishe de7ees.

Hamisileza beettidasi esse bitane maykesa oyqqidi odi dides daro asatika aappe guye baggara eqqidi i odioga si didiyoge bettishe deees.

Issi na'ay ba kiyon koote wotidi qassi oydeza bolla utidi keehippe miiccide de'iyoge taayo beetishe de'ees.

daro asati uttida shin eta bolla qase daro asati yidi eqqidi eta teelidi de7iyooge beettishedes etikka qase daro attumatinne daro maca duura de7iyooge bettishe dees.

misilazaan beettizayssati issi macaranne issi addeyra na7ay baynta kushe oyqetidi eqqi ha telli miicidi diyoge bettishe deees

ha ichashu asati eqqishe doossona etappe na'u macatinne heedzdzu attumati de'oosona eta garsan issoy qass pude malatidi de'iyogey beettishe de'ees

laapun adde asattinne eta garsanka issi macarira eqqidi issi keeta giddon de7iyoge beettishe deees

Misilesa beettizayssi aybe giikko daro asata issi bitane essidi issi keetta karen tamarsidi de7iyoge beettishe deees

Daro addetinne macati eqqagetu garsanqa tammu asati uttisi ha teeliti de7iyooge bettishe deees.

daro asati uttidi komputere delidi hoykko pilgidi de ishin issi bitane zeqa eqqiri issi naazeera haasayidi diyoge bettishe deees

misilezaan betizaysssi ichashu addetinne issi macaasiya uttidi duulatiti woykko xuufe xaafidi diyogee bettishe de7es

Gamma cimati maata oyqizi biyagetappe poliseti ekishe de'iyogey bettishehe dees

misilezan beettizaara issi mishiroozi bettashe de7oos hissappe guye baggara daro mitatinne maatati qasse zumati bessiyasay diyogee bettishe de'ees

issi keetta kareni na7u bandiraynne he keetta kareni na7u oydeti de iyooge betishe deees

daro poliseti uttidi dumma dumma maayuwala maayageeti uttidi duulatidi doosona eta garsappe issoy qasse xiskidi de7iyoge beettishe de'ees

Daro asati uttii duulata duulatidi de7oosona etappe ya baggara qasse mitta boye deiyagee taas beettishe deees

Daro polisetinne daro asati uttida ggeta issi bitanezi eqqidi tamarsidi dyoge bettishe dees

daro poliseti uttidi issipe tamaridi issisan uttidi de iyooge petishe deees

Daro poliseti uttidi tamariti de'oosona eta garsan qasse na'u asati baynta giddon banta giddon haa si'idi de'iyoge taayyo bettishe deees qa eta sintanka xarphezazi de'iyoge bettishe deees.

Issi toopphe dere polise uttidi asayo odiyogee haasiyoge betishe taas ha7i deees.

Misila zaambeettizayssi polisetinne qa dumacco asati uttidi tamariti de7iya geti beettishe ha7i taas de7oosona.

Ha mishileen daro poliseti uttidi tamaridinne xaafiti deiyooge bettishe deees

Misileza beettizayyssi toopphiya poliseti issipe oyden uttidi tamaridinne tamarsidi diyo gee beettishe deees.

misilaza beettizayssi aybe gikko toopbiya liyu hayleti de'iyooge qa hemettide issuwa kaalli ekkidi yooge beettishe de'ees

Daro asati eqqidaagetu sinttan daro dumma dumma ushatinne dumma dumma kattati de7iyoogey taassi ha7i beettishe de7ees.

Ha misilezaan ichashun asati eqqizaageti beettishe loossona eta garsappe heedzdzu oyddu asatu yo ulozi borcooge beettishe deees.

Ha misileza beettizayssi daro asati dungusa maa7idi qas fara bolla uttidi biidi diyoge bettishe deees

Daro wogga asati issi timirte keetta gelidi naaza dawutaraza teelidi miicid de7iyooge bettishe deees

Daro asati eqqidi ha zaaridi kushe dentidi asa sarotidi de yooge beeteshe de7ees

misilezan bettizayssi daro addetinne daro dumma dumma asati eqqidi de7iyoge beettishe dees heyssatappe guye baggara muuzeti deiyoge bettishe deees

Nu toopphiya moco naa aabi aammedee asa sintan eqqidi asa kushiya baqqidi sarotidi de7iyoogi betishe deees

ha asati ya bagga ogeranne pude ogeranne duge bagga ogiyara hinira ha simmidi yooge beettishe deees

Ha asatuppe guye baggara mitazinne motorezi keettazi beettishe de7ees

oydu asati de7oosona etappe naati xaafosona na7ati qasse etaaga teeli didoosona etappe guye baggara bandirazi de yooge biretishe de7ees

misile zaambetizays daro addedinne daro macati issife uttidi duuulada duulatidi deiyogee bettishe deees

Issi yelaga na'iyanne issi ceegida aaway eqqidageti ha'i beettishe de'oosona.

Ha misile beettizay issi addesa ikka ba7ayfen manaxire woottidi miicidi deiyo gee bettishe deees

Oge zaara laapun asati hemetti ekkiti yaageti bettishe zoossona etappe guye baggara timirte keettazi deyoge bettishe deees

Daro yela ganati yuuni porme maa'idi ayfi hammede potoza oyqqidi ya ha guppidinne yedidi biyoge bettishe deees.

misile zaambeessizayssi aybey giikko daro asati uttidi tamaridinne woykko duulata duulatidi de iyoge bettishe deees

Issi bitaniye daro asata utisidi tamarisidinne odidi etappe sinta baggara uttidi eta yo yootidi te'i oge bettishe deees.

Ha misilesan bettit de'idayssi aywe giikko asati baynta bushiyan puutiya abkadoose buude oyqidi oyqqidi eqqi dooge taayyo beettishe deees.

Makinazappe duge baggaranne pude baggara taro asati eqqin qancara kummida katay qa7eta sinthan maayoynne de7iyo gee bettishe deees.

Misile zambeti didiyayssi hospun asati uttidi peeliyoge beettishe des etappe ya baggara maata keettazi beettishe deees.

Issi keeta giddon daro attumatinne macatide oosona eta sentaxalpheeza bolli haylande haattara diyage bettiti dees.

daro asati xarpheeza lanqen uttidi banta lanqen haattaza wottidi banta dawutaran duufe daafidi de7ioge beettishe deees

Daro keehippe cora asati itiophiya bandira dhoqu oottidi issife issisan eqooge geettishe deees

ha misileza beettizayssi daro haattati biitta meeci dooga gobay nayettanawu yiidi yida asati teelidi eqqi dooge taayyo bettishe de7ees

issi na7appe issi ogezan issi hargare yaa bishe dees issi kaame qas haayishe deees

Ha misilezan ichashu jii gaage xaafetu taage bettishe dees ha lanqen issi macasaya uttada odayda diyoge bettishe dees.

Daro asati tooppiya bandira toqu oottidi daro keehippe kora asati eqqidi hano ge beettishe taas deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati uttidi tukeza uyide de7iyooge beettishe deees

Attumati utta sheen macati eqqiti etappe aybakko ekkidi diyoge beettishe deees qa baggati ekkana biiddi de7iyoge beettishe dees.

Na7u potozi deiyagappe issi potoza bolla naiya turkeza tigayda deiyoge bettidi deees qass issi potoza bolla issi bitanezi sineera oyqqidi miiciyooge beettishe deees.

misile zaan beetizaesi daro asati biyagetinne yeageti qas keetta liolanqiyan eqqi uttoge beettishe deees

Issi makinay ba akaaban biittaza kaasha nawu haniyoge bettishe deees hessa makina lanqen na7u attuma addeti diyoge beettidi deees.

ha misile zaabettizayssi aybe giikko hessu asati eqqidi kushiya baqqidi de7iyooge ufayxi yooge beetishe deees

issi na7iya gammoza siilettida sileza lanqen eqqada ba manaxire kushen oyqada de7iyooge bettishe deees

Issi na7iya borsaza oyqada hupheza guye zaara qachada sure gidada deiyogee bettishe de7ees.

ha misile zambetidayssi daro asati bootta maayo maay7idi eqqidi kushiya baggati denti uttoge ha misile zaambetishe de7ees

daro asate mita garsara woykko looso ogeera yooge beettishe deees ha bitane kushiyan kodeza oyqqidi miici yooge beettishe de'ees

Misile zaan beettizayssi aywegeekko woqama zuma xaarara woykko sosorora haattazi duge simmi guggiyagee bettishe dees.

ha ispalteppe pude baggara daro lo7iyanne keehi ufaysiya mitati beettishe de7oosona itika eta garsanka laa issi issi keettati deyyoge bettishe deees

issi na7iya bollara duge yiya haattaza bolle eqqada ba bolla mecetayda de iyoge bettishe deees

Mitatinne maatati etappeqa ya guye baggara ogezi beettishe dees hessafe guye baggara zumati zumatuppe qa pudekko ekki wode qa saloti bettishe de'oosona.

daro attuma nayti issife shiiqidi guppidinne yexidi qass wodidi de7iyogee ha7i taas beettishe deees

ogezappe pude baggara daro xiidatinne daro dumma dumma mitati beettishe de'oosona

misile zaambeettizayssi issi macaara ba huuphe pidha duge zaara yeddada ba huuphe ba kushen oyqada uttidara bettashe de7oos

issi bitanezi eqqidi ba ayfen manaxire huwottidi koote maa7idi eqqage beettishe dees appe guye baggara dunguza ukinne dunguza sharbe diyage beettishe dees.

misila zaambetizaayesi addetinne macati baynta kushiyan bootta waraqate oyqqidinne kushe salo thoqo oottidi eqooge beettishe deees

ha asatuppe guye baggara daro lo7iya maatatinne mitati beettishe de7oosona

daro asati duuridinne ka7idi issi bessan eqqidi isso issuwara yaa ha woxidinne diyoge beettishe de7ees

tamare naati yuuni poorme maa7idi issife salpetidi salpiyan eqqidooge beettishe deees

issi bitane qi woraqateza bolla xaafiti deees hanko ga heedzdzu asati ateeliti guyera eqqi dooge beettishe de'es

ha misilezan beettizayssi na7u asati uttidi xaafidi doossona ha na7u asati xaafididishi issi bitane ziyidi issi na7ega ekkidi xaafidi dioge beettishe deees

Issi macasiya issi bitaniya payda matooqiyayo poto dentayda diyogee bettishe deees ippeqa guyeza baggara daro macatinne daro addeti eqqi teeliyogee bettishe deees.

ha misilezan beettizayssi payda matooqiya potuwa dendana gidi yiida daro asati aza lanqen eqoogey taas beettishe de'ees

Issi nayya issi macasiyo dijjital aydiyayo potuwa dentay da diyoge bettishe de'ees.

Misileza beettizayssi aybeegikko daro tamare naadi payda matooqiya poto dendanawu yiidi eqoogee beettishe tiees.

ha misileza beettizayssi daro asati kuyaaze kushiyan oyqidi qa baggati kushiya saluwa dhoqooottidi woxidi biyoge beettishe deees

misilezan beettizayssi na7u to kuwaase kaasanchati yaara ha wootishe haara issi bitanezi qa etakko biidi deyooge beettishe de,es

kuwase meedan daro naati isporte ootishe de'ioogee beettishe de'eesi

ha misilezan de'isay na7u toho koaasiya kaasanchati issi bitaniya qoommidi eqqi dooge beettishe deees ha koaasiya kaasanchappe issoy ba kushen aatiyomisha oyqooge beettishe deees

issi bitane dunguza maa7iyotidaga qass issi bitane yiidi sarotidi deees ha dunguza ma7idage worqa madala ba qoodhdhen wotiutooge bettishe deees

ha misileza beettizayssi na7u natoppe giddon issi bitanezi eqooge beettishe dees ha natoppea guye baggara dirsay diretti uttoge beettishe deees

misile zaa beetizayssi toho koaase kaasanchati banta koaase ka7idi de iyooge betishe deees

Ha misilezan deizayss issi naay meeda bolla gulbatidi kushiya salua dhoqoottidi malatidi de'iyooge bettishe deees.

misileza beettizayssi issi ade baabaye de7iyogee bettishe dee'es heyssafe guye baggara qas daro keettatinne daro mitati diyoge beettishe deees

Hamisilezam bettidayssi daro asati woddi dibiyoge beettishe desetappe qaaya baggara baggati uttidagiti bettishe de'oosona.

toho kuwaase kaasanchati issoy hinira wodishe dees issoy qase a qommishe de iyooge beetise deees

daro nayti saykile laaggidi yooge beettishe dees etikka baynta huphen shaasheza goccidi banta tohon caammaza yedhir yooge beettishe de'ees

na7o toho kuwase kaasanchata issi bitanezi qoommi oyqqidi eta lanqen eqooge beettishe de7es

maykirosoft yee chaynawun tikitok lemegizat nigiigir mejemero tenegere yaagiya xuufezi taayyo ha7i beettishe doosona

misileza beettizayssi aybey giikko ki pordenne ki porde shoyayssi uttanawu bessiya bootazi de iyagi bettishe deees

ha misilen beetti deizayssi muuze mango silke hayllande daabbo hegeti beettishe de7oosona

Misilezaan beettizayssi issi sirkezi woykko issi sirkezi deiyage taas ha7i bettishe deees

Ha misilezaa beettizayssi aybe gikko silke charciyo gemedezi de iyage betishe hai tayo dees.

Misile zaan beettidi deiyayssi aybe giikko issi lo'iya kushe laaggiyo gaarezi beettishe taas deees.

misilezaan beettizayssi irfooni hayttan wotti yeetta siyooge de,'iyagee beettishe taas ha'i de'ees

manchester yuunaytide yaagetiya kileebe kaasanchati ha7i asatiyan taas eqqahageti beettidi de7oosona

daro asati haatta giddon markabe garsan uttidi mole oyqano giteza yeggidi di7oge betishe deees

misile zaan beettizayssi aybe gikko daro makinati dumma dumma asanne dumma dumma iqa caani ekkidi biidi de7iyooge bettishe de'ees

issi bitane motore woykko happaache togidi laaggi ekkidi kopolistoone ogeera ha simmi yioge bettishe de7ees

Heedzdzu makinati oge bolla eqqidageti beettishe de7oosona.

Daro qancara deiya iqata gaare bolla woottidi issi bitanezi laaggidi woykko efi didiyoge beettishe deees

issi ogeera issi bitanezi apache motore laagidi yiiddiyooge beettishe deees aappe guyeza baggara geden hemettizi asati yooge beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aybeegikko issi ogeera issi motore issi asa caani ekkidi ogeera yoogee bettishe de'es

IssI makinaza bolla daro asati kiidi axaaran uttidi hemetti biyooge makinay bettishe teees

Issi bitanezi makinaza bolli binzile woykko lamba duuqidi de7i oge beettishe deees

ha qiiba na7iya haatta giddoppe moleza oyqay dadiyogee beettes ha nayiyakka markabe bolla uttada moleya oyqay dados isintanka wogga aduqi uttida akaabay deees

Potozan beettidi deiya issati oonan teeygikko isse mala maa7oza maa7iza trafikenti qasse uppi uka wotti uttin naati uka wotti beynnayssati beettidi de7osona

Ha misilezan beettizayti ha misileza bolla xarpheezazan lo'iya telebijineti deiyoge beettishe deees.

Naazi makina laaggidi ogeera biididiogee taayo ha'e beettishe deees.

issi ogera issi wolqama baawure giyo makinay he mettidi yiidi de7iyoge bettishe deees hessa ogeppe ya baggara qasse oosetibenna biittazi coo diyage beettishe deees

Naazi oyddu jarkane tootale hareza bolla caanidi aezaharezayo duunaso baggara eggidi de'iyoode issinaqase haatta duuqayde diyoge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aybey yiikko makinazi ba lamba woykko binzile uyidi de iyoogi betishe de ees.

Asser ferasent qidime kifiya melkam addis ameti yaagetiya xuufe beettishe de7ees appaka qasiya baggara daroo pooqeti beettishe de7oosona.

Ha misileza beettizays woliqama adusa poqetine etape duge bagara qasi daro asati ogera hemetide bidi de'ogey betishe de'es

keettaza lanqiyan abebazi iqaara de7iyoogenne naazi qasiya baggara dirsa baggara eqooge beettishe deees

Misileza beettizayssi aywey giikko oorata keetettida pooqezinne aappe garsa baggara qa na7u asati oroto ekki biyageti bettishe de7osona

misilezan beetidi de i ayssi issi lo7iya keettay diyoge beetishe dees ha keetayo issi penge dooya diyoge bettishe de'es

issi keetta giddon oyddu asati di7oge beettishe deees heyssatuppe issi aaway quma naatu yoo immidi diyoge beettishe deees

Na'u asati banta kushen puute buro aajjiya aaca woykko halakko puute oyqqidi miqidi biyoge beettishe deees.

Misilezan beetizayssi aybe giiko daro pooqeti keexxeti keexeti uttageti taayo ha'i beetishe de'osona.

Misilesan beettizayssati heedzzu macatinne na7u addeti eqaayeti beettishe de7oosana etappe guyeza baggaara daroo adussa mittati lo7iyageti diyoge beettishe de7ees.

Ha misilezan darpheeza bolla daro maxaafati de7oosona ha maxaafata qasse daro naati dannayti utti dogi beettishe deees

Misileza beettizayssi aybee gikko daro asati uttidi issife tamaridinne tamarsiya bitaniya dounappe kiyaaga izigi xaafidi de7iyooge bettishe deees

ha misilezan beettizayss daro asati uttidi xaafidi diyogeenne esgiyogey tas ha7i hasatiyn bettishe de7es

Issi keetta bollan xuufe xaafettidaaga daro addeti yiidi nababidi be7idi de7iyoge bettishe de'ees

Ha bitaniyappe yabaggara daro maxaafatinne qasse xaafetti uttida saledati beettishe te7oosona.

issi laybireere garsan daro maxaafatinne maxaafati qa darpheza bolla diyageti beettishe doossona he maxaafappe ekkidi qa oyddu naati uttidi dannayiti de7oosona

Dalga asati salpiyara eqqidi bantayo maanaas quma salpiyara eqqi eqkidi iruttiyosaabidi doosona

misilaza beetti dii de izay oone giikko nutooppiya timirte minestere piropeesere biranu naggi beettishe de'es

Arba mence na7anto daraja timirte ke tasile beettishe taas ha7i deees.

ha misileza beettizayssi na7u ceega aawatinne eta garsappe issoy maataza oyqiti eqooge beettishe deees etappeqa ya baggara daro maxaafati deyooge beettishe deees

issi keetta kareni dumma dumma qalamentiyettida makina goomatinne he keettappe guye baggara qas zumay deyooge bettishe deees

daro maxaafati madardare xaaran beettishe de7oosona qasse ya baggara xarphezazan deya maxaafa lanqen issi macasiya eqqi dooge beettishe de'es

yeewolayta sooto yumberesit tamaryoch hibret yaagiya xuufezi de7iyooge ha7i beettishe deees

daro qeerinati issife uttidi biitta zaan jibbaza hixooga bolla uttidi miicidinne kaa7idi de7iyoge beettishe deees

Ichashu keettati beettishe doosonna etappe guye baggara daro mitati doosona etappe guyera qase zumati de7oosona ha keettatuppe sintara bandirazi d7iyoge beettishe deees

misileza beettizayssi daro tamare naati uttidi banta noote xaafidinne baynta astamare kaallidi de7ioge beettishe deees

misileza beettizayessi nu topphiya timirte ministere gidida profesore biraanu naggi ha simmi uttidi deelishe deees

Issi xeeyga aaya saledan amarayynasufe xaafayda tamarsashe de'awus.

ha misilezan beettizayssi aybey giikko daro qeeri tamare naatinne qa7etappe guyera daro wogga gasta asati de7iyogee bettishe deees

Ogezappe duga baggara daro keeththatinne daro kattati mitati beettishe de7osona.

Ogezaara yaanne haanne biidi de'iya daro makinati doossona. qase daro fooqetikka buro keexetidi diyageti doossona.

misilezan beettizayssi issi oge buron oosetidi de7iyage beettishe dees appe duge baggaranne pude baggara lo7iya mitadi buro dicciyageti diyooge beettishe de'es

Ha misilen beettizay makinazi ogeza oottid yooge beettishe dees ha makinazi ogiya oottishe daro asati eqqidi iza peeli oge beettishe deees.

Issi makinazi ogeza oottidi yiyoode qasse haara baggasati qas ogezan de'iya korateza pitidi diyogee bettishe deees.

daro asati makinazi ogeza oothtiyaga beyanawu hemetti ekkidi aakko biyoge beettishe deees heyssa makinaza lanqenqa daro asati eqqidagiti de7oosona

issi ogeera na7u makinati issife biidi diyogee beettishe deees hessa makiniyeppe issi makiniya biittaza deiya korateza daraxata duge oytashe deiyogee beettishe deees

ha makinay dhoqazan deiza biitta kaash kaash duge oliti diyoge ha7i beettishe deees

Na'u makinatuppe issi makinay sintandes ikkaga ayooti giikko oge lo'etidi de iyoge betishe deees.

wolqama adussa aspalte yaanne puderanne dugeranne de'ishe pude gaxaranne duge gaxara gidduwara qasse ispalte gidenna baado diyage beettishe de'ees

Qii guutta nayti haatta shafeen duuqishe doossona

Daro asati aawati baynta haattappe ekiri kushe mecidi di7oge beettishe dees heyssata qasse daro asati duuqidi di7oge beettishe deees

ha misileza beettizayssi issi keetayo dirsa diridi de7iyooge qa dirsayo pengiya lo7etidi hankosoa buro diridi diyooge bettishe deees

misilaza beettizayssi ichashun attuma asati issife eqqi ha simmidi teelidi diyooge bettishe deees

na'u lo'iya keettati keeteti uttageti ha'i beettishe doossona e tayyo issi keetta na'u kare dooya diyage beettishe de'ees

misilezaan beettizayssi issi macasya heedzdzu tootale jarkane ehada haattaza duuqayda de'iyoge bettishe de'ees

Na7u asati hokkidi kushe mecetidi de7oosona qass guye baggara daro asati banta silkenne qapoto dentiyo kamera oykqidi dentidi deiyo gee bettishe deees

heessu asatuppe guye baggara peeruwa caanida haysuse makinay eqooge beettishe des eta garsappe issi bitaniye ha peeroza oyqqidi eqooge beettishe de7ees

Ha misileza beettizayssi na7u asati kusheza meceti didiyoge beettishe deees eta garsappeqa baggati mecetii hiniyobi didiyoge beettishe de7ees.

issi bombappe daro asati kushiya mecetidi diyo ge beettishe dees heyssatuppeqa issi bitane kushe meeci makidi biidi diyo gee bettishe deees